Poham ʒɛmi wurim yili ka kabisi di chɛmsi ka fui di taabo nima ka kom gba di yili maa ka di nyɛla din ʒɛ luɣu shɛli polo poham ni ʒɛ

Tiŋpuuni ka niraba ʒɛya ka bi pam nyɛ ban ʒɛ palli zuɣu ka shaba yaɣari palli maa ka shaba mii ʒiya n niŋdi bi daabilim bi puuni so pilla zipili piɛlli ka loori piɛlli gba bɛ nimaani

Paɣa n kpabi bia ka za o nɛma gbuni lala nɛma maa nyɛla o ni kɔhiri nɛɛn shɛli ka paɣa so mini doo so gba za nɛma maa gbuni ka doo so tiriti nɛɛn shɛŋa o ni bɔri ni o da lala doo maa o n yɛɣila baaji daa maa puuni shɛba gba pa n pala nɛma n gba kɔhira.